Paɣaba anahi ka bi yi puuni kuna ka bi niraba ata gbubi bihi ka niraba ayi ʒi kpalansi ka yino gbubi kpalaŋ o nuuni ka yino ʒi dalibila ka yino ʒi katalɛm ka mɔri doya ka tia saya

Sarati n niŋ palli zuɣu ka paɣa ʒiya kuhura ka gbubi o bia ka so ʒiya ŋmaariba foto ka koliba nim doya ka chɛchɛ doya ka shikuru bihi ʒɛya ka laati pool nim saya ka loori ʒɛya

Tumtumdiba ka bi bɛ bayaɣati puuni ka piri namdi muna ka paipu nim biɛni ka tankpaɣu do bi nyaanga ka shab gbubi parantɛ nima ka shab gbubi shoovul nima ka tihi sa bi nyaanga

Paɣa ka o ʒiya duɣura ka teebuli ʒɛya ka parantɛ tam dizuɣu ka suu paya ka gbambili gba tamya ka o gbubi chɛriga ka kurifooti ʒɛya ka sala bɛ di puuni ka buɣum bɛni ka duɣu tamya ka kuriga nim bɛ teebuli maa loŋni

Paɣa n bɛ jaarani ka gbubi bindirigu o nuuni ka foon pa teebuli nim zuɣu ka fulaawaasi nim tamya ka chɛriti yiliya ka diriti gba yiliya ka pileet nim tamya

Tumtumdiba n ʒɛya ka bayaɣati doya ka tankpaɣu do bi nyaanga ka mashin ʒɛya ka bi shab gbubi shoovul ka shab gbubi tahapona ka tihi saya

Kuligi ni ka bi gbahi zahama ka di bɛ gbambihi puuni ka ŋarim ʒɛya ka zoli bɛ bi nyaanga ka tihi bɛ bi nyaanga ka bi so chinchina